Ŋutsu wɔme etɔ̃ aɖewo le woƒe dɔwɔwuwo me. woɖɔ kuku ʋi eye woɖɔ asiwuiwo. Ŋutsu wɔme eve wo le gakpo lɔbɔ aɖe ɖe asi le yame ke etɔ̃lia le wo megbe le wokpɔm ɖo ɖa.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi wome etɔ̃, wodo avuvɔ wu, wotsɔ akɔ anyi ɖe seƒoƒobɔ aɖe me, ke wodo asiwuiwo, woƒe awu ƒe amadede nye blɔ, eɖewo le ʋi, eɖa le ta namwo kpɔyo ke seƒoƒoa ƒe amadedewoa, eɖewo nye gbemu eye eɖewo nye aŋgba ɖiɖi

Ŋutsu aɖe tsyɔ akɔ anyi eye wòle nane wɔm, etsigo aɖe le eŋkume, etsigoa ƒe amadede nye ʋɛ̃ kple blɔ. Ɖevi aɖewo, eɖewo le tsitre, eɖewo nɔ anyi, eɖewo do awu amadede vovovowo. Eye ɖeka hã, ele tsi me kpo, wo katã tɔ le ŋutsu sia kpɔm.

Ɖevi ŋutsuvi wɔme adre aɖewo nɔ anyi ɖe atrakpui aɖe si wokɔ mɔ anyi la dzi eye wotrɔ megbe do egli aɖe eye le woƒe ŋku mea kotoku ʋi ƒoɖi aɖewo le anyigba. Ganugui ƒoɖi aɖewo hã le anyigba. Teƒea katã le pɔtɔ.

ŋutsu woame adre aɖewo wóle xɔ aɖe táme ke wóle agbá si na miekpɔ dziɖegbe ŋuse tso eɣe me la dem wó dome ame ene wo nɔanyi ke ame ve le tsitsre ke ɖeka hã tsiɔ akɔ anyi eɖewo ɖiɔ kuku yiƒe amadede nye aŋgba ɖiɖii

Emɔmemidzraƒe aɖe ke dzo hefia keŋkeŋkeŋ, eʋu siwo katã tɔ ɖe mɔmemidzraƒea, wo katã wofia keŋkeŋkeŋ ke le mɔdododzi ke mɔmemidzraƒea ƒe ŋgɔa, edzotsiʋu aɖe tɔ ɖe teƒe ma ke amewo le mɔdodoa dzi eye wole nu kpɔm.

Yevu nyɔnu wome eve kple ɖevi woame etɔ̃, ɖevia wodometɔ eve wodo awu ʋi eye wole tsitsri ɖe mɔdodo aɖe to eye le woƒe megbea mɔmemi dzraƒe aɖe li, eŋu woameve tɔ ɖe fi ma, ɖeka ƒe aŋgbadedea enye gbe mumu

Wova ame di ƒe eye ŋutsua ɖe dze tsi le baba dom na nyɔnu aɖe alo le nya aɖe gblɔm nɛ, amewo ƒoƒu ɖe afi ma sɔta le wokpɔm eye aɖaka hã le afi ma.

Woɖa watsɛ de agba yi aɖe me, atadi le watsɛa dzi, wotɔ abladzoɖiɖi da ɖe hã le edzi ke elã aɖe le dzi. Eee….. makaroni hã le agba me, ke amahã le dzi sabala hã le nuɖuɖua dzi.